Enyemera ziri omu kishaka ebishaka ebi n''ebyerangi ya kitaka nana enyemera n'ez'erangi ya kitaka ezimwe ziri ahansi ziriyo nizirya obunyaatsi kandi ezindi zemereire hariho nana obunyaatsi bukye obwine erangi eya kinyaatsi

Obutebe obukozirwe omu biti buri aha rubaju rw'omuhanda, omuhanda ogu aha rubaju rwago hariho n'obunyaatsi, eseeri hariyo amaju, enju emwe eine emiryango eshatu etaire erangi erikutukura endiijo etaire erangi erikutukura kandi n'enju ekuzire ey'aha rubaju etaire erangi ya gure n'erikwera kandi omu maisha gaayo harimu abantu hamwe n'ebyoma, enyima yaazo hariyo emiti

Omukazi arikwera akwitse akagaro k'omwereere nawe arikwera, omwereere ajwaire emyenda erikwera kandi ashwekirwe akashuuka k'erangi ya buruuru.

Karimagyezi eri aha meeza erikwera aha rubaju hariho akagirasi karikwera, omuntu agikweiseho ariyo nagikozesa ajwaire eshaaha, ajwaire esaati erikwiragura karimagyezi yo eine erangi ibiri eya bururu nana erikwiragura nseeri hariyo ekintu kirikwiragura nana ebirikwera.

Omushaija ajwaire esaati erimu ebinyarara birikutukura ebindi nibyiragura ajwaire giravuzi zirikwera ziriho n'ekirikutukura ajwaire garubindi ziri kutukura ajwaire nekinkofiira kya helementi ky'erangi ya kinekye ariyo nakora amashanyarazi.

Omuzaani w'omupiira ajwaire empare ya kitaka ekaito za bururu esaati ya bururu atsimbire amanju omu kishaayi ayekwatsire aha mutwe emikono agitaire aha katebe aha rubaju rwe hariho helementi ekishaayi eki arimu kirimu obunyaatsi kandi eseeri hariyo enju.

Akatimba akokukwata ebyenyanja akatimba aka kaine erangi eya bururu aha rubaju hariho erangi erikwera haza nikahango kazingire kari hamwe

Egi ni entuha eri omu bunyantsi bwa erangi ya kinyantsi entuha egi eyemereize okuguru kumwe erinka eriyo netambura Kandi eine erangi nyingi ezirikwera, erikutukura , erikwiragura.